maashinubba yaa addi addi horora horonsi'nannita ikkitanni maashinubba siwiila loosate siwiila murate horonsi'nanni maashinubbaati

Afanteyo gashshaano maati yinummoro konni albaanni danchare loeoss sainore afantino gashshaanooti yinanni

Baattote ofollooti yineemmoti, baatto kalaqamunni addi addi dani ofoltewoote ilaalaame, lixxino baatto hattono ilaalaame xeichaame taalo baatto yineemmo yaate tini baatto hatto kalaqamunni biiffe heedhawo hakkuyiinni kaeehunni halchishannori heerannosete.

Odoo odoote yaa mittoricho wolu mannira odeessate yaate hakkiinnino saeenna odoote yineemmo woyite tuqu xaadooshshi widoonni qolte dagate gashshootu sayisanno doogooti.